Man cal bodaboda cal dano ma tye ka ngwec ki pikipiki, dano ma tye ka ngilo ngilo te ki lela ki dong bongo acatta iteng gudi.

Man latin mon gitye ka tongo lobo ki mukene tye ka onyo pi i pipa ki cal matapali ma kicano me awanga.

Man eni cal tyen dano ma ocung acunga idog yeya ma tye ka bolo obwo idye pii me atera.

Man cal dyangi nyankole ma tungi boco mapol ata gitye ka wot idye gudi ma tenge tye bunga

Man cing dano ma omako cim madit ki kalam ki kiyo tye ki buk tye ki dong compita be tye kenyo